Banho basilikale ba polisi nhe motoka yaibwe eya kabangali, aba gityaimeku ghaigulu bavaire e eyunhifomu ya bibombola bya bulu. Banho abemereire ghansi ababiri bali mu eyunhifomu ya kaaki nga oghundhi agemye nhe mundhu.

Ebinhonhi ebilugavu bibili eby'omunsiko byali bili kutambula ghansi mu nsiko nga binhonhya ebighuuka nkanhi amasisi, okusobola okufunha eky'okulya.

Omuntu omweru ayemeraire kulubalama olwomwiiga, avaire empale nnhimpi nh'obusapatu bwiirugavu agemye omwigo.

Banho abaana bava maadhi balinha ebidhomola bya kyenvu bye basibye ku gaali bali kusilingisa ku kaikiliro bwe basinziila baleme kugwa nha yo.

Enho biikyi ghaligho abantu bangi abandhi bali kweghuga mu maadhi abandhi batyaime mu musenhu abandhi be bwikirile nhe manvuli.

Onho ali kuloba ebye nhandha ku lubalama olwe nhandha agemye ake nhandha mungalo avaire empale ya giini eri mukala ya bbulu.

Linho idhuka lya ngoye omuli edha abakyala nha baami idhuka iteketeke bulungi buli kintu bakita gho kibonhera obulungi mu masaa nkanhi botiki.

Kanho ko kataale kamukyaalo, ke basita ku luguudho oluyi nhe luyi ku lunhaku lwa lwo. Emotoka dhaidha dhapakinga kumbali nga bwedhi bonheka ghanho abantu abandhi baba ke basigala ke bakozesa olughudho nga aba boda boda ayenga kuluyi nhi kuluyi bali kutundha ebitundhibwa nga engoye nhebindhi kamaala.

Envuvu dhizagire mumaadhi kulubalama olwennhandha dhiri kubonheka mitwe dhonka.